dara de sorte que ñu capté ko bu ñu ubbiwaatee rajo dégg nit wax changement climatique ñu xam ne lii nangam lay wax changement climatique comme ni ñu ko waxee woon mooy coppite gi ñëw ba ñu am gàllankoor ci bay sàmm napp mooy changement xam nga changement climatique wax nañu ne ndox mi day wàññeeku tàngoor bi day yokku xam tey jii nii boo jëlee Tamba xam nga naturellement garab da cioy am importance da ciy am importance parce que boo parcourir ree 1 kilomètre boo xam ne amul benn garab bokkul ak ngay jaar yoon boo xam ne chaque 5 mètre am na benn niimaa bu ci nekk kon garab bi
allo na nga def ça va naka guddi gi nag Abdou Soumaré Ngidiwal

allo monsieur Tall
oui
na nga def
maa ngi fi alhamdulilah Soumaré

merci Diome merci Diome merci Diome amiin amiin amiin yaa rabal aalamiina

xam nga waxoon naa la ko baykat yi ñu ñu xam mbir mi la te dañuy fagaru waaye nag dañuy jokkalante rek mën a yokkalante xam-xam ndaxte tey jii nii waa Ngidiwal amaguñu ndox bu doy mais man li ma leen di conseillé mooy nañu am dèjà gàncax xeetu gàncax boo xam ne day teel a ñor muy mboq muy dugub muy gerte muy leneen waaye nag nañu dugg ci ci jiiróo bu tawee rek bu tawee rek bu bàq bi xawee tooy rek nañu ji ndaxte xam nga xam-xam dafa wane ne tey jii boo jëloon gàncaxu gerte soo ko jiyee ba 15 jours soxlawul sax ndox gerte su gàncax su bàq bi tooyee soo ko jiyee fii ba fukki fan ak juróom moom mooy dundal boppam kon ñaanuñu yàlla ñu ji gerte ba pare toog fukki fan ak juróom ndaox ñëwul kon nañu jiiróo bu fekkente ne bàq bi tooy na tuuti rek nañu ji ndaxte yokku jiw moo tane ñàkk mbay man daal yaakaar naa lu ñu mën a jàpp la man dama dama bañ sama jiw bu yàqu ma daal di ko sakkanal ma xaar pour jiw bi bañ a yàqu risque la li gën naa jiw jéem a wut beneen jiwu ma ma ma ma ma fagaru bu fekkee ne jiw bi sax na au moins bu fekkee moitié bi moo sax leneen li ma jiwaat ko kon du ma perte campagne bi waaw mais nag maa ngi féli maa ngi remercié monsieur Diome ci importance bi mu jox émission bi

ndax ndox mi suuf si mën na téye ndox mi

suuf day dund suuf soo xam ne amul tilim tilim amul ñax suuf su woyof la du téye ndox moo tax ñu ngi ñaax suñu suñu mbokki baykat yi soo bayee ba pare soo góobee bu yóbbu lépp ndax ci suuf day tilim na am loo bàyyi ci sa tool muy gerte muy dugub muy ñebe muy leneen na am loo bàyyi si tool bi maanaam nga ci gàncax bi nga récolté bul yóbbu lépp lu mel ni gattax bi doo yóbbu lépp na am na am loo bçyyi ci tool bi te garab yi tamit bul gor yëpp suuf daal ci gàttal day tilim maanaam tilim tilim boobu mooy fertilité suuf si suuf bu lma gën a tilim moo la gën a mën a téye ndox suuf su amul benn fertilité <noise> bu tawee léegi 30 minutes du téye ndox mi day dem kon ci wàllu xeexu contre changement climatique bokk na ci ñu farla ñu farataal lool neefere bi ñu farataal lool bàyyi tilim tilim yi ci ci ci àll bi farataal loolbàyyi garab yi ci biir àll bi

yàgg nañu ko xeex lool ndaxte yemuñu rek ci râteau dañuy râteau ba pare dajale lakk xam nga ñaari problèmes moo ci nekk problème bi ci nekk mooy lakk-lakk bi yaa ngi yokku gaz CO2 lakk-lakk bi ngay def yaa ngi yokku gaz CO2 kon sa morom su ko defee keneen def ko keneen def ko yéen a ngi bokk si lu gën a changé climat bi yéen yéen a c' est à dire que yaa ngi gën a gaañ sa bopp bi ci tegu mooy gis nga li ngay râteau noonu di ko dajale mooy fertilité bi maanaam liy meññeef yaa ngi koy dajale nga lakk ko soo ko lakkee gis nga boo seetloo boo lakkee sa parcelle loo fa ji ren day gaaw a màgg day <hesitation> day meññ day rafet waaye nag ci pegg gi du mel noonu ndaxte tilim tilim bi nekkoon fii nga indi ko fii lakk ko te boo gisee ren mu gaaw a joxe parce que meññeef yi nekk ci biir gàncax bi nga lakk noonu dafa mel ni ceeb boo togguloon nga bàyyi fi saako ceeb di tibb ndànk-ndànk di togg nga toggandoo ko ba ne yaa teg ceebu jën xam nga soween bu ñëwee saako ceen 50 kilos bu ñu togg teg li ñu mën a def lim mën a def mooy lekk lim mën a lekk li si des fu mu jëm yàqu donc exactement maanaam da nga dajale fertilité suuf si nga lakk ko meññeef boo fa ji rek bu saxee day rafet waaye nag yaa ngi boog yaa ngi yàq sa tool li gën mooy xoolal yow sa tool li fi nekk si ñax li fi nekk ci bant nga xool loo xam du la gaañ li ci des nga bàyyi ko si palaasam ndaxte bu tawee

waaw

allo allo

voilà mooy loolu mooy gestion environnementale gezstion environnementale mooy damay bay am li ma bëgg a am mais suuf si du ma ko yàq loolu pour mu mën a nekk il faut rek suuf si li mu soxla nga ko koy jox mu jox la
allo <noise> waaw Youssou

<hesitation> voilà Camara <laughs>

boo amee afin li mu wax mooy <hesitation> moom tet baykat soo jiyee te maoo engrais wax na dëgg waye nag engrais mooy li gàncax bi soxla da nga ko togg ba mu ñor nga ñëw jox ko loolu gàncax bi nga jox mu lekk mais defaroo sa <noise> suuf li gënoon mooy nga defar suuf ba mu jekk tuuti engrais :gra nga ciy def day dem kon baykat yi nañu xam ne engrais baax na lool nañu ko wut baax na de waaye nag defar sa suuf ba mu gën a tilim mu gën a am ay fertilité moo moo gën encore def ci neefere bàyyi ci garab yi bàyyi ci gàncax bi mooy gën a yàgg ndaxte engrais kat lu ñuy jënd la ñiy defar engrais bu ñu defarul nag fu ñu jëm voilà donc ñun dañuy bëgg ANCAR dañu bëgg baykat bi mu bay mu bay fu mu nekk waaye man mu bañ a dépendre trop ci liy ñëw parce que liy ñëw su ñëwul day gën a am problème <breath> bokk na ci résiliance

benn conseil bu am importance xëy na dina am yeneen émissions benn conseil mooy bu benn baykat bu benn sàmmkat dugg ci activité te laajetewul changement climatique mbirum mbirum climat bi nan la demee conseil boobu laay joxe mbirum maanaam tey man baykat laa nawet bi balaa ma ciy dugg naa dem Tamba naa dem ANCAR naa dem DRDR ba laaj leen naw bi taw bi ci kattanu yàlla naka ngeen xalaatee noonu lay bindoo ren boo ko xamee nag nga xam yan xeetu gàncax ñooy gën a baax ba variété ci gàncax boobu moo gën a baax ak kañ ngay commencé ak na naka la campagne bi di bindoo waaw

li ma ciy wax mooy gis nga kuy ku dund ci àll di gor àll daf mel ni ku dugg ci bateau di ko bënn une chose yow ci àll bi ngay dundee yow mu leer la ne àll bi bu yàqoo du ku nekk ndakaaru mooy sonn yow yaay njëkk a sonn donc tey jii maa ngi ñaax sama mbokk yi nekk ci àll bi na ñu xam ne àll bi mooy seen banque mooy seen trésor yow sa richesse sa am-am soo ko yàqoo yow yaa njëkk a sonn na ñu arrêté di gor di defar charbon di jaay xëy na ci la ñuy dundee mais mën na ñu wàññi rythme biñu ko daggee parce que aussi état bi du la bàyyi du la tere nga dund fi nga nekk mais nag soo ko yàqee balaa ministre di ko yëg balaa président di ko yëg yow yaa koy njëkk a yëg kon jëlal loo xam ne mën na la jëriñ waaye nag bul yàq àll bi waaye nag jëmbatal lu bëri boo daggee boo daggee benn garab jëmbatal 10 boo dagee benn jëmbatal 10 ndaxte dafa am ay xeetu garab yoo xam ne boo ci daggee benn fii ak juróom fukki at doo amati bu toll noonu lu mel ni veine xam nga tey ku nekk bëgg na lalu veine mais boo daggee benn garabu veine na la leer ni ci ak 50 ans doo am bu toll noonu kon nag balaa ngay dagg nga xam li ngay dagg mooy lan

sama ay collaborateur la ñu maa ngi remercié waa RTS <music> ñi ñu permettre ñu ñëw wax ak ñoom <music> maa ngi remercié waa Jokalante ñoo xam ne ñoom ñoo sponsorisé cette émission là et maa ngi remercié monsieur Sow ak monsieur Guèye ñoo xam ne ñoom laa àndal ci émission bi <inhales> wa salaam

voilà